Tari ɓe ɗo ƴowna ɗum kampaala, nyoogol bonngol ɓe nyooti. Rowbe on ɗo ɓorna ɗum, worbe fu ɗo ɓorna amma nyogolngol jey dew rowɓe on. Ɓe ɓorni ɗum ha dow goygoy, ɓe nyooti nyoogol bondur Kampaala may, ɓe borni goygoy.